Waxaa ii muuqda shan caag oo Coca-Cola oo faante ah iyo caag oo lagu keeno nacnaca waxaa ku jira saliid saliida midabkeedana waa gaduud iyo caag meesha yaala sidoo kale caag shanle ah oo midabkiisana waa cagaar waxaa koo yaala caagag kale oo faanto leh